Omwana w'omwishiki ajwire ekiteteya kirukutukura enyuma ye hariyo amakara agarunzire hamwe, hamwe n'akameza kandi hariyo n'abashaija abashutami hamwe n'ebyombeko.

Ebende yebihingwa eshakaziibwe ebinyaatsi enyuma yaayo hariyo abantu abarikugikoramu kandi hariyo n'omwaro ogw'amaizi nseeri yaayo hariyo oruguuto orurabireyo Kandi n'omushozi

Omushaija ojwire eshaati ya mutare avugire egaari kandi ehekireho omukazi we nibagyenda omu rubaju rwabo rwa buryo harimu amaduuka maingi munonga

Amaato ashatu gatairwe aha nkungu. Kandi omu ryato rya rwagati harimu omushaija ashutami kandi aine jerikaani omu ryato. Enyima y'ago maato hariyo orufunjo rwingi munonga.

Omukazi ow'omwiraguju ajwaire enkofiira yenkwanzi omu mutwe kandi afuumwire nana okutu kandi namwo atairemu ekwanzi

omushaija ayemereire aha nkungu kandi omu maisho ge hariho amabaare ahaifo ye harimu amaizi kandi aha rubaju rwe hariho omuti muhango reero eseeri ye hariyo emiti mingi munonga

Abaana bashatu bemereire omu muhanda babiri bakwatsire egaari ekomirweho ekidomora kandi ekindi ekidomora kyemereire omu nkuuto kandi negaari endiijo ebyami aha rubaju rw'omuhanda.

Ekyombeko ekishomero kiraingwa Kandi kishakariize embaho Kandi kitakahweire okwombeka kukyagyenda omu maisho Kandi ahansi yaakyo hariho ezindi enju ezishakaziibwe amabaati

Ekimuri Kya kinekye Kandi rwaagati yaakyo nihiragura harimu enjoki erikuryamu Kandi enyuma yaakyo hacurire omw'irima

Omushaija orikwiragura ajwaire esaati ya mutare n'empare erikwiragura atsindikire egaari akomireho ebijuma hamwe n'enyanya omu mahembe omu rubaju rwa bumosho bwe harimu ekizimbe ekyombekyesibwe amatafaari.

Ekyombeko kiraingwa munonga ni ekyamutare Kandi kyinemu erangi ezirikwiragura kandi omu mwanya ahaiguru harimu ekinyonyi kirikwiragura kyirikugurikira hare.

Omuhanda omu rubaju rwagwo hanagiremu kasaasiro nyingi kandi hombekirwe n'amaju ag'amatafaari kandi omuhanda nigugumizamu nigunyegyera, gworekyereire agandi maju

Esenene ezihirweho amapapa hamwe n'amaguru zitairwe omu mwanya gumwe kandi nizireebeka gye harimu ezirikwiragura ezindi niza kinyaatsi

Ekinyoonyi ekirikwiragura nikiguruka ahaiguru omu mwanya kandi ekyererezi kiriyo nikijwa ekinyoonyi eki nikikira kuba kiri omurufuunzo.

Omuryango gw'ekyoma enyima yagwo hariyo ogundi muryango gurikutaaha omu bukama. Kandi enyima hariyo enju ibiri hamwe n'obunyaatsi bwingi.

Za Bendera nyingi munonga eza amahanga gatari gamwe na gamwe ezihanikirwe harimu eya Uganda, Kenya ,Tanzania nana agandi mahanga maingi

Abashaija baingi baine amaani mingi bagomokire, nibazaana omuzaano gwa rugibe, omushaija omwe abyami ahansi kandi akwitse omupiira abandi bamubyamira barikugyezaho kumwaka omupiira

Amahembe abiri gari ahansi kandi gariho amapapa g'enkoko, ihembe rimwe ririmiremu akina kandi aha kisiika hariho ekihandiiko ekiri aha rupapura.

Emotooka neegyenda aha ruguuto rwa koraasi kandi ekuratire endiijo motooka epakiire ebindeeya abashaija bavugire piiki bariyo naabo nibagyenda aha koraansi kandi omu rubaju rw'enguuto harimu emiti n'obunyaatsi.

Emyenda ekubiregye etarikushushana omu rangi ehanikirwe aha bisika kandi omukishengye harimu endiijo emyenda nayo etarikushushana

Ekizimbe ekyeby'obushubuuzi ahansi yaakyo hariho zamotoka kandi abantu nibatambura omu mwanya ogwe amatanka gari omu maisho yaakyo

Omuziigiti ogw'omu kigwe muhango munonga kandi guteirwe erangi ya kitaka aha rubaju rwagwo gwa buryo hariho omuziigiti ogundi muraingwa munonga oguri nk'omunaara omu maisho gaayo hariyo emotooka ezemerezibwe.

Omushaija ajwaire esaati yamutare, ajwaire ebirahuuri kandi ajwaire n'eshaaha aha mukono hamwe n'egofiira ashutami nabaziira ekiharaani enyima ye hariyo ekisiika kya kinekye.

Abantu babiri bakwitse amaroobo nibashoha omu maizi, enyima yaabo hariyo amaizi kandi n'omu maisho gaabo hariyo amaizi, ekyererezi ky'omwazyo nikyaka nikiteera omu maizi

Enjoki eine amaguru ga kitaka n'omutwe gwa kitaka kandi ahakabunu kayo haruho ebirangi bya mutare hamwe n'ebirukwiragura egwire aha kimuri